Abasaadha abokya endhigi, omulala atyaime ku pikipiki, oghundhi ayemeleire gh'olwigi, ababiri bali ku kyuma balina kyebali pima, omulala ayemeleire gh'omuti ogugemeleire akasolya ak'ennhumba, oghundhi asutaime ghansi alina kyakapima.

Enhumba dho mutawuni nga nnhingi nga dhonadhona badhiserekesa amabati mamyufu, edindhi kalinha edindhi ti kalinha, kumbali kwadho dhirimu emiti nh'ebigogo.

Omuntu ayemereire ku mabaale amaadhi mwegali kulukutira era kumbali kwa mabaale kwabaaku ebibira ebiri mu kala ya kiragala

Ekisasala ekye'ndhoki nga kigemeibwa nho mukono ogwambaire ekiremeesa ekimyufu endhoki okuluma agemye ekisasala kiri kutonha nho mubisi.